Inni argaa jirru kun uffata faashinaati. Kan modeelaan uffatamee haala namatti toluu fi bifa nama hawwatuu fi bifa maamiltoota gara gabaa isaaniitti harkisuun beeksisaa jirti.

Inni kun akkuma fakkii irraa mul'atutti iddoo buufata xiyyaaraa yommuu ta'u, xiyyaarri bu'ee yookiin lafa qubata yookiin lafarraa balalii'ee ka'aa jiru kan mul'atudha. Akkasumas konkolaataawwan adda addaa konkolaataa fe'umsàa, konkolaataa manaa kan yaabbiitii fi kanneen kana fakkaatan iddoolee itti argamanidha.

Akkuma fakkii irraa argaa jirrutti konkolaataa fe'umsaa yookaan hawaasa yookaan imaltoota fe'ee deemuu. Daandii bifa ammayya'aan dalagame irra imaltoota fe'ee socho'aa jiru agarra. Kanaaf kun konkolaataa fe'umsaa yookaan tajaajila hawaasaa imalaati.

Kun akkuma fakkii irraa agarrutti oomisha yookiin bifa jallisiitiin oomishamudha. Akkasuma oomishni kunis lafarraa biqilee lafa qabatee baayyee magariisa ta'ee fi akkasumas hawaasni bifa jigiidhaan yaa'ee bishaan obaasuu fi kunuunsu agarra.

Akkuma fakkii irraa argaa jirru inni arginu kun oomishadha. Oomisha oomishamu keessaas maal fakkaata boqqolloodha. Boqqolloon haala kanaan oomishamee kunuunsi isaa tolee erga shoggoramee booda wal cufee ,gara daraaraa isaa yaafachuutti dhiyaata.

Ee akkuma fakkii irraa argaa jirru isaan kunniin Saawwan yookiin Loon jedhamu. Loon kunniin hormaataaf akkasumas aannan adda addaaf oomisha aannanii kennuudhaaf kan oolanidha . Isaanis bifa namatti toluun yookaan bifa baay'ee babbareedoo ta'aniin marga yookaan kaloo isaan dheedanitti kan dhaqamanii mul'ataniidha.

Ee akkuma fakkii kanarraa argaa jirru, inni argaa jirru kun kopheedha. Kopheen kun bifa namatti toluu fi haala adda ta'een gogaa irraa hojjatamee gurgurtaadhaaf iddoosaa qabatee, oomishamee dhiyaatedha. Kanaaf iddoo gurgurtaa kopheedha.

Akkuma fakkii irratti argaa jirru meeshaalee hawaasni yookan namni itti fayyadamu mana keessa argaa jirra. Meeshaan kun akkuma asirratti agarru yeroo baay'ee wantoota akka ittoos ta'e, marqaa wantoota adda addaa nyaata ta'u itti dalagaman keessatti buufamuudhaan keessaa fayyadaman argaa jirra.

Inni asirratti arginu kun kopheedha. Innis kan dhiiraa yommuu ta'u, bifa adda ta'ee fi bifa bareedaa ta'een oomishamee keessattuu manguddoota kanneen akka manguddootaa yeroo adda addaatti godhatan; iddoo bashannanaa adda addaa deemuudhaaf darbee darbee dargaggoonnis godhachuu danda'u, bifa kanaan gabaaf kan dhiyaatedha.

Inni kunimmoo tajaajiloota hawaasummaa kan jedhaman keessaa isa teelee yookiin neetoorkii walquunnamsiisaa bifa addaatiin dhaabbata asirratti ni mul'ata. Kan nuti agarru tajaajiloota hawaasaa yookiin bu'uuraalee wantoota hawaasaaf barbaachisaa ta'edha. Inni asitti agarru isa teelee dhaabbata teelee yookiin isa neetoorkii jennuun.

Akkuma fakkii irraa argaa jirru inni kun oomisha, oomisha kuduraa fi muduraalee adda addaati. Oomishni kuduraa fi muduraalee adda addaa kun firii isaa buufatee gahuutti kan dhihaatee fi akkasuma haala dhihoo fi haala baay'ee namatti toluun oomisha oomishamee jalli isaas gubbaan isaas toledha.

Akkuma asii irratti ilaallutti namoota lama taa'anii jiran agarra. Namoonni taa'an kun lamaan bifa aadaatiin qoricha aadaa fayyadamaa jiru. Qoricha aadaa kana kaan fuulatti dibatanii kaan qaamatti dibatanii haala kanaan dibatamee taa'ama jechuudha. Kanaafuu agarsiisa haala ittiin qoricha aadaa fayyadamanidha.

Akkuma fakkii irraa argaa jirru hawwaasa jigiidhaan yaa'ee daagaa qotaa jiruu dha. Daagaan kunis akka biyyeen Bona bubbee fi Ganna immoo lolaan akka hin haramneef hojjechaa kan jiranii dha.

Akkuma asirratti agarru, shamarran babareedoon uffata aadaatiin faayamanii aadaa isaanii calaqisiisaan agarra. Haalli hidhannaa kallacha isaanii yookiin ilillaan kallachatti godhatani akkasuma uffata aadaa uffatani bifa adda ta'een beeksifataa jiru.

Akkuma fakkii kanarraa argaa jirrutti iddoo gurgurtaa biqiloota adda addaati, biqiloonni kunis as keessaa kan nyaataaf oolanii fi mi'eessituuwwan adda addaatiif kan oolan iddoo itti gurguramanii fi bitaman agarra.

Faaya mana keessaa haala manni tokko sagantaa yookiin iddoo walgahiin yookiin sagantaan miidhaginaa, bashannana adda addaa itti qophaahu, haala ittiin faayamudha. Inni kun akkuma argaa jirru asirratti faaya mana keessaa yommuu ta'u, sagantaalee adda addaa ,gammachuulee adda addaa yennaa ibsachuudhaaf, ayyaanota adda addaa mana keessatti gageeffamu haala ittiin faayamudha.

Akkuma fakkii irraa argaa jirtan haala hidhannaa dubartootaa yookaan aadaa dubartoonni akkamitti rifeensa isaaniitti akka hidhatan, marannaa maratan yookaan hidhatamu kan agarsiisu akkasumas morma isaaniitti aadaa adda addaa wantoota aadaa isaanii calaqqisiisanfi baay'ee miidhaganiin hidhattee haala hidhannaa rifeensa mataa agarsiisaa jirti.

Iddoon Kun akkuma asirraa agarru, iddoo bashannanaati. Iddoon bashannanaa kun hara gamaa gamanni isaa bifa qabeenya umamaa yookiin bifa bosona yookiin tabba jedhamuun marfamee gidduu kanatti galaanni eelee bifa kanaan galaanni kuufame iddoo itti bashannanuu fi akkasumas taphaawwan addaa addaa isa gubbaatti taphachuudhaaf kan ooludha.

Inni fakkii irraa agarru kuni aadaa uummattoota kibbaa gara Itoophiyaatti argaman yommuu ta'u, haala guddisa rifeensa isaa bifa gudureessuutiin, bifa namatti toluufi akkasuma bifa aadaa isaa calaqqisiisuun gurra isaa bifa godhannaa meeshaalee aadaatiin faayamee, rifeensa isaa haala itti guddisee fi hidhannaa kallachaa inni hidhate asirratti argina.

Akkuma fakkii irraa argaa jirru mana nyaata foonifi iddo gurgurtaa foon bilcheeffamee itti gurguramudha. Akkasumas kan nuti argaa jirru dhaabbatee manni nyaataa fooni kunis kan amantaa kiristaanaa yookiin ortodoksii ta'uu isaa bifa mallattoo yookiin aasxaa isaatiin faayamee iddoo gurgurtaa fooni amantaa ortodoksiiti.

Inni kun iddoo bosona yookiin mukkeen adda addaa itti tuucha'anii argamaniidha. Iddooleen akkanaa kunniin bashannanaafis ta'e iddoo bineeldonni adda addaa, bineensonni adda addaa keessa jiraatuudha. Akkasumas iddoo bashannanaaf keessa deemanii daawwachuudhaafis baay'ee nama hawwatuudha.

Akkuma fakkii irraa agarrutti ijaarsa gamoowwanii yookiin isa magaalaa jennu agarra. Magaalaa kana keessatti akkuma agarru, ijaarsa gamoowwan dhedheeraa kan ijaaramaa jiranii fi kan bifa namatti toluu fi bifa hawwataa ta'een magaalaa bareedduu agarra.

Akkuma fakkiirraa argaa jirtu, inni argaa jirru kun waraanaa. Waraana waltajjii yookiin walgahii taa'ee marii wayii irratti waraqata irratti yookiin iddoo wantoota yaadannoo irratti qabatan, qabachuudhaan bifa namatti toluufi bifa qindaa'aa tartiiba isaa eeggateen walgahiirra jiran agarra.

Kan nuti as irratti argaa jirru, asxaadha. Asxaa bifa leencaa gidduu qabuu fi akkasuma halluu diimaa, keelloo fi gurraachaan faayamee asxaa dhaabbata wayii ibsu asirratti agarra.

Iddoo nyaataa fi dhugaatii.

Akkuma asirratti agartan muka. Mukeen kunis mukeen gaggabaaboo maannoo gammoojjiitti biqilanii argamaniidha.

Inni Kun akkuma fakkii irraa muul'atutti iddoo oomishaalee garaa garaa baadiyyaa keessatti kan oomishamanii dha. Fakkeenyaaf oomishaalee kana irraa mul'atan yammuu ilaalluu kanneen akka qamadii, garbuu akkasumas kutaa kutaadhaan lafa darbiin kutuun iddoolee garaa garaa oomishni itti oomishamuu dha.

Akkuma fakkii irraa argaa jirrutti, bifa kophee yookiin faan- jalee jedhamu mucayyoo uffata yookiin faan jalee dubartoota yookiin kophee dubartoota luka bareedaatti godhattee kan taaksiidhaan haala gaariidhaan faayamtee godhattee agarsiisaa jirtu agarra.

Iddoo bunni itti danfifamuu fi dhugamu.

Kan nuti argaa jirru asirratti mucayyoo muduraa fi kuduraa daandii gubbaatti gurgurtudha. Muduraa fi kuduraa kana keessaa kan akka burtukaana, muuza bifa meeshaalee fe'umsaa iddoo iddootti socho'uudhaaf mijataniin daandii irratti gurguraa jirtu agarsiisa.

...kuduraa fi muduraa oomishamee gabaadhaaf dhiyaatee dha.